Toerana iray eny amoron-dranomasina izay mampiseho ny hatsaran'ny tanànany ka hahitana olona eny amin'ny sisiny sy lakana mipetraka eny ambony fasika.

Toerana fivarotana iray izay mampiseho ny zavatra amidiny. Ao anatin'izany ny satroka mangamanga, fotsifotsy ary maintimainty.

Zavamaniry anankiray izay antsoina amin'ny anarany hoe voamadilo. Misy akorany izy io ary lavalava ihany koa, marikivy ny tsirony.

tanàna iray mahafinaritra hahitana zava -maniry toy ny voanio ary misy masoandro vao miposaka ;mavomavo ery amin'ny sisiny

Toherana irahy ahitana olona maro bea ka mampiseo ny fahadiovan'ny lalana.

Lalana iray ahitana fiarakodia maromaro ; ka ny iray amin'izany dia miloko fotsifotsy ; sady mitondra ny laharana : fito, efatra, iray, efatra.

Lalana misy totohatra be dia be ahitana fefy eo aminy sisiny ary koa misy tamboho vao amboarina sady misy trano eo akaikainy.

Toerana iray, ahitana fiarakodia eo ivelany izay miloko fotsifotsy sady mitondra ny laharana : roa, roa, telo, valo.

Vehivavy iray fotsy fihodirana, lavalava volo, izay mampiseho ny hatsarany miaraka amin'ny akanjo mangamanga.

Toerana iray fandraisam-bahiny izay mampiseho ny hatsaran'ny tanànany ka ahitana trano anankiroa fotsifotsy eo an-tokotany.

Toerana iray ahitana trano mahafinaritra izay mihidy ny varavarana. Misy lavarangana menamena ary varavarankely fotsifotsy.

Toerana fivarotana fiarakodia iray eto Madagasikara izay mampiseho ny zavatra varotany : fiarakodia miloko mavomavo mangirana sy misy mangamanga kely.

Toerana fivarotana zavatra malagasy izay mampiseho ny zavatra amidy toy ny fiarakodia kely sy sarina Madagasikara.

Lalana iray ahitana vehivavy mandeha mijery any aloha manao akanjo menamena sy lambahoany fotsifotsy ary koa misy lehilahy maro be enỳ an-dalana.

Vehivavy iray manao solomaso, manao volo menamena sy maintimainty. Mijery lamba izy io ary mety hividy mihitsy sady jejojejo kely izy.

Toerana anankiray ahitàna akondro be dia be sy voanjo amin'ny kapoaka izay varotan'ny ramatoa anankiray izay manao akanjo mangamanga.